Omukazi alina omwana ali mukuba akaama. Omukazi ayambaile olugoye oluli mu langi endheru, alina enviiri ku mutwe. Omwana ayambaile olugoye oluli mu langi endhilugavu

Eisubi lili mu langi ya kyenvu mwabamu eisubi elili mu langi ya kilagala. Ele eliyo obuntu obuli oti buzimbe obutategerekeka, ku mbali kuliku obuti obuli mu langi ya kilagala.

Abaana balisiringisa egaali nga eriku ebidhomolo, ebidhomolo biri mulangi yakyenvu, akalenzi kayambaire olugoye eitale oluli mulangi yabbululu yayambala empale eri mulangi endheru.

Omwana ataile empuuta ku luwuzi, omwana ayambaile enkofiira eli mu langi ya bbulululu, eliyo omusaadha amuli einhuma ayambaile olugoye oluli mu langi emmyufu, ghabagho kayi nh'ali einhuma ele yenhe ayambaile olugoye oluli mu langi endhirugavu.

Ekinhonhi kilina olunhwa olughanvu, n'amagulu maghanvu, amagulu gali mu langi endheru. Einhuma kili mu langi endhirugavu, kilina ekintu munkoto ekidhengeire ekitategelekeka.

Omusaadha abeese abaghala babiri ku pikipiki, omughala nga ayambaile olugoye oluli mu langi ya kyenvu, oghundhi ayambaile olugoye oluli mu langi endheru. Omusaadha ali vuga pikipiki ayambaile ekikofiira. Kili mu langi ya kyenvu

Omusaadha alikwookya tanhulu atairemu eku edindi yaidha yatyama eno ayambaire ekyikofira ekyirimu langi ya kyenvu ayambaire empale erimu langi endhirugavu

Amamotoka gemereire ghansi ghe nhumba enene enhumba eriku ebigambo ebiri mu langi endhirugavu kumbali kuliku obuti obuli mu langi eya kilagala.

Ebibala bingi mulimu ebiri mu langi eya kyenvu, mwabamu ebiri mu langi endheru, mwabamu ebiri mu langi endhirugavu, mwabamu ebiri mu langi emyufu mwabamu langi buli langi erimu.

Banhiike engoye nnhingi inho engoye eriyo edhiri mu langi emyufu ghabayo edhiri mu langi ya bulululu ghabayo engoye edhiri mu langi ya kyenvu.

Ekiyumba kiriku emikedhe, ekiyumba ghansi kiriku amadhala, ekiyumba kiri mulangi yabbululu mwabamu langi endheru, mwabamu langi yakyenvu.

Omwala guli wagati mu mayumba amangi. Mulimu nh'omusaadha ali tambulila kumbali kw'omwala ayambaile ensagho enhuma ku mugongo

Abaana babiri balinhainhe ekiyumba. Kuliku omukulu kwabaaku nh'omuto. Omuto ghayemeleire ghaligho ekidomola kili mu langi ya kyenvu. Kumbali eliwo nh'akabuzi.

Omukono ogutategerekekaku oba gwa musaadha oba gwa mukazi bagutaile ku katambaala. Katambaala kalimu langi endhirugavu kabaamu langi emyufu, kabaamu langi endheru.

Amaato gali ku nnhandha, amaato eliyo elili mu langi ya kilagala, kumbali kuliku langi emyufu, agandhi gali mu langi ya bulululu, nh'ebinhoni bili kubuluka mu ibanga.

Ebinhonhi bili bibili bili kutambulila ghagati mu nsiko, ensiko eli mu langi ya kilagala. Byenhe bili mu langi endhilugavu. Mu nsiko mulimu ebimuli ebitategelekeike langi yabyo bulungi, etabonheike

Ekitulakita kiliku emipiila egili mu langi endhirugavu, yabamu langi ya kyenvu, einhuma eriyo ekiliyo ekilimu langi emyufu. Ekitulakita kili mu langi ya kilagala.

Abasaadha babiri ba bese ensagho oghundhi abese ensagho eri mu langi ya kyenvu oghundi ya beka esagho eri mu langi endhirugavu ayambaire ekikofira ekiri mulangi emyufu.

Enhumba erighagati munsiko kumbali kuliku omuti oguli mulangi ya kiragala. Emberi eriyo eisuubi eriri mu langi ya kiragala. Kumbali eriyo ebigogo birimulangi ya kiragala

Abaana bali babiri baghanike emikono oghundhi ayambaire olugoye olulimu langi endheru oghundhi ayambaire olulimu emisiita egya egiri mu langi endhirugavu.

Omusaadha ayemeleile, ayambaile olugoye eitale oluli mu langi emmyufu. Ya yambala engaito edhili mu langi endheru. Einhuma eliyo mmotoka eli mu langi ya bbulululu, ghabayo atyaimeku ghaigulu. Ghabayo nh'omusaadha ali kutambula ali mu langi, ayambaile olugoye oluli mu langi endheru.

Enhumba eri mu langi emyufu yabamu langi ya kyenvu erikumpi nha kati, akati kali mu langi ya kilagala eriyo omusaadha ali kutambula ayambaire olugoye oluli mu langi endheru.

Endhoki eli ku bimuli, endhoki eli ku bimuli ebili mu langi ya bulululu, ebindi bili mu langi edheru, ebindi bili mu langi ya kilagala

Abakazi bali babiri. Oghundi yetise ekiveera ku mutwe. Asoseku ku mutwe ekitambala. Ayambaire olugoye olulimu langi emyufu. Oghundi ayambaire ekitambala ku mutwe ekirimu langi ya bululu

Amaadhi galikuyuyika wansi galiva munsozi kumbali eriyo eisubi eriri mulangi yakiragala, kumbali ere yona eriyo obuti obuli mulangi yakiragala.

Obusolo buli munsiko obundhi bwemereire mu kati, akati kalimu langi eya kilagala. Eisubi lya yakanhirila lili mu langi ya kyenvu kumbali ere eriyo obuti obuli mu langi eya kilagala

Omukazi alina omwana, omwana gwagemye alina olugoye oluli mu langi endhirugavu omukazi ayambaire olugoye oluli mu langi endheru ayambaire olugoye olwaghansi luli mu langi endirugavu